Anfooni ŋɔ puuni n-nyɛ salo ni zaya paɣiba ni dabba ka shɛba gbangbaya ka shɛba ʒe zuɣusaa shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga ʒee.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ niriba ni be di puuni ka paɣa beni ka ye liiga sabinli doo gba beni ka ye liiga sabinli.

Anfooni ŋɔ puuni n nya teebuli ni zaya ka piɛri tam di zuɣu ka nachiinsi binyɛhiri bembe di puuni shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ'ʒɛhi.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛ niriba ni bɛ daani ka tɛɛbuli nim bɛ dinni ka baaji nima yilli yiliya machinsi bini yahari pa tɛɛbuli maa zuɣu.

Anfooni ŋɔ puuni n nya linjimanima ni chana ka pili zipiliti piri muɣurinima n nya robanima ni doya ni loorinima ni namdanima ni dondoya.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ ka fulaawa ʒɛya ka teebuli nim ʒɛya ka kuɣusi ʒɛya kuɣusi maa puuni shɛli nyɛla zaɣ sabinli

Anfooni ŋɔ puuni n nye niribi ni be kom ni chana ka gbubi gbubi binyaɣari tihi beni ka mɔri beni bɛ puuni shɛb ye nɛɛn piɛla.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ dabba ni be salimbɔɣili ni ka so gbubi papu ka kom be di puuni ka bi ye liiga ka pili zipiligu ka so tabi o shee ʒeya ka ye liiga sabinli.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛ salo ni bɛni shɛbi ziya ka shɛba zaya shɛba yiɛla liiga piɛlli ka shɛba yiɛ liiga sabila ka shɛba pɔbi nyɛɛ pɔbirisi.